To nidai abinda zance game da shuka anan arewaci yanda mu mukeyi da farko mutum zai tanadi gona wanda zaiyi shuka sannan zai tanadi taki Sannan ya tanadi iri. Sannan kuma ya tabbata da gonar da ya samu filin da ya samu zai dauki shuka Saboda akwai kasa iri iri da basa daukan shuka. Akwai na shuka akwai wanda basa daukan shuka. To idan mutum ya tanadi wannan sai yazo, sannan sai yazo ya wanan filin ya gyara shi, in ya gyara shi, in ya gyara shi, in ya gyara shi sannan sai ya wannan.. sai ya sa takinshi ya barbada takinshi sannan mutum sai yazo ya watsa irinshi. In mutum ya watsa irinshi mutum anaso a kai a kai haka ya dinga zuwa ayana dubawa, yana zuwa yana gyaggyara shukan nashi yana kara mai taki akai lokaci bayan lokaci mutum ya dinga gyaggyarawa. A haka dai a haka dai mutum yana zuwa yana sa mai ruwa yana kara mai taki yana kara tsaftacewa yana gyaggyarashi shukan yanayin lokaci lokaci. A haka a haka har shukar nashi ya fara tsirowa yana tsirowa yana tsirowa, a haka a haka dai mutum har ya samu, mutum ya samu shukannan yana fitowa yana fitowa. Kuma abubuwan da akai ake tanada gasunan dai ana buqatar irinsu fatanya haka wanda za'a dan ringa gyaggyara wannan shukar kuma in mutum ya tabbatar da ya samu wuri me kyau kasa me kyau zakaga shukar nashi ma in ya fito wurin zakaga ma Irin shukar ama launin shi ma daban ne Saboda wurin yanada kyau kuma yana gyara shukan yana zuwa akai akai yana gyara shi yana samun ruwa yana sa mai taki. To, ni dai a haka anan ni dai abin da na sani kenan game da kamar yanda dai mu mukeyi anan arewacin mu. To Allah ya sa mu dace.

Toh ni dai abun da zan ce game da wannan shi ne, shine yan daa mu nan manoman mu su keyi anan, suke suke kiyaye wannan noman su shi ne yana da kyau manoni ace yana yana rubuta yanayin wannan din shi noman shi haka kuma sa'anan zai da wanan yanayin dai kasuwancin shi da kuma shige ci shige da ficcen shi da kuma kasuwancin shi. Yana da kyau ace in mutun yana noma ya san yan ye ya san iya adadin abu ya dinga kula da yanayin abubuwan da yake yi in misali mutun ya shuka wannan ne to ya san yanayin ya kamata ace ana shigarwa ya ce wannan nayi kaza zai zai shigar yace kaza kaza wannan ne yanzu ace ya shuka shinkafa zai rubuta zai shiga yace shinkafa na yi kaza ya dai masana dake shige da ficcen shi ya dinga wannan ɗin shi sanan da kuma kasuwancin shi ya dingaa wannan akai yana dubawa dubawa akai yana da kyau duk mai noma duk manomi ya kamata ace ya san iya abubuwan dayayi ke yi shigarwan da yake yi, ya dinga shi shigarwa filin da shi garwa wujin kar ya manta da yayi kaza zai zo ya shigar da shi yau nayi kaza, yau nayi kaza, yau wance an samu iya adadi kaza, wannan shi ma an sami iya adadi kaza. Yana dai da kyau dai a dinga shigarwa, shawaran da zan bama manomi kanan anan nahiyar mu da zaran yayi abu ya dinga shigarwa yana rubutawa yana yin recording a kan shi

assalamu alaikum, toh shi dai wannan dab ba wa alade abun da zance game da shi shi ne yanda a ke kula da la fiyan su shi ne da far ko dai wannan dabba yana da kyau ace a dinga kula mai da abinci in dai a dinga tsabtace wurin mai abinci saboda gudun wani cuta sa'anan ruwa kan shi a tabbata da ruwan na tsab tacecce ne kar ya zo a bama wannan alade ruwa wanda gurɓatac ce ne ruwan yazo ya haifar mai da wani lilloli cututtuka kuma sa'anan shims kan shi wurin da wannan alade yake tsugunuwa ya kamata a ce ana tsab tace shi duk da dai an san wannan dab yana da ƙazanta amma ya kamata ace su dinga tsab tace mai wuri kuma sunnan a dinga yawam mai riga kafi akai akai ana tsare shi daga cututtuka a yawaita duba shi ana mai riga kafi akai akai saboda dai a tsiratar da shi daga wannan cututtuka da zasu shige shi? saboda a tsare shi da lafiyan shi saboda atsare mai la fiyan shi a dinga kula dashi sosai ba tare da wani abu ya zo ya shi ge shi ko wani cuta wanda zai samu inda inda wanda zai haifar mai da wani matsala da ji kin shi yana da kyau duk me wannan alade duk wanda za zai ga alade yana da kyau a dinga tsabtace lafiyan su ana kare su daga cututtuka daban daban da a cikin ruwa abinci wurare da dai rayuwan sa a wahala a dinga tsabtace shawaran da zan bama waƴannan masu kiwon wannan alade kenan a diga tsabtace shi kuma adinga riga a dinga muau riga kafi akai akai

ayyukan kiwo na alade a nigeria suna da da sunada sunada sunada kaman um ayyukan kiwo na wannnan alade sunada Maƙasudi daban daban dan gano dan gane dangane da dangane da wurare da buƙatun buƙatun yankuna ga wasu ga wasu da ke da wasu daga cikin muhimmanci muhinmancin burin manoma acikin yankuna nan da ake da da ake da lokutan da ake da loktan lokutan nama mai yawa manoma manoman alade sunada manoman alade suna mayar da hankulan suna mayarda hankali hankali kan suna mayarda hankali kan kan haɓaka kan habaka yawan abincin da dabba za su iya samarwa cikin cikin sauri a wasu yankuna musanman a kudu ana mayarda hankali kan suna mayarda hankali kan samun alade masu jini masu jini mai kyau da girma da za su iya da za su zasu iya kawo masu da zasu iya riba mai yauwa gaskiya wanda zai iya kawo musu riba mai yawa

yawanci dai a arewacin Najeriya ana yawan kiwon kifi za'a ga duk inda aka je aka ga kifaye to wurin nan zaka ga akwai ruwa sosai ana samun ruwa saboda haka amma fi kiwon kifi lokacin damana lokacin da a nan yankin arewa kenan an fi kiwon kifi lokacin damina saboda lokacin ruwa da an canja musu ruwan saman nan da yake sauka a cikin su yana gyara su yana kuma da ƙarfi wani zubin ruwan sama ba'a ma kifayen amfani da kowane ruwa face ruwan ruwan rijiya ruwan da yake daga ƙasa asali ya fito ba'a sa mai wani sinadari ƙwayoyin halitta ba ba'a sa ba so yayin da lokacin lokacin da ruwa yake ƙaranci a arewa yawanci masu kiwon kifi sukan sa a ɗibo mu su a rijiya wasu kuma suna ɗebowa a rijiyan wanda basu da rijiya kuma su sa a kawo musu daban ruwan kifi ne yayin lokacin da ake matsalar ruwa lokacin da ba ruwa kenan gaskiya arewa bata jin daɗin kiwon kifi a lokacin saboda ko ina ya ƙaƙƙafe ruwa daƙyar ake samun shi a lokacin ne ruwa yake tsada ruwa yana tsada sosai a wannan lokaci to suna yin kiwon kifin ne ana yi ana ajiye ruwan da za'a canja domin shi kiwon kifi ya zaɓa ruwa guda ɗaya ne wato ruwan umm burtsatsai ruwan rijiya kenan ko ruwan rijiya ko ruwan burtsatsai ruwan borehole duk wanda aka samu duk da shi ake kiwon kifi gaskiya ba daɗi yayin lokacin da ruwa yayi kaɗan

ƙalubalen da ake fuskanta wato matsaloli kenan ga masu kiwon kifi a arewa a ƙasan Najeriya koguna shine yawanci umm matsalolukan da ake samu shine zaka ga yawan kiwon yayi yawa kifayen ko ina zaka ga yawanci wuraren koguna kifaye yayi yawa hamma ta kai ga masu kiwon kifin suna sa in sa suna gaddama tsakanin juna to matsalar da ake samu kenan yawanci yawan kifaye kiwon kifin yayi yawa duk inda kaje yanzu de kaga a nan dai ƙasa Najeriya duk inda kaje ka ga kogi ne a wurin to se ka tsinta masu kiwon kifi aƙalla sama da guda goma a wurin to kowa na so kowa na so so irin haka yana kawo matsala gaskiya sa'annan ga zirga-zirgan zuwa kasuwa matsalan da suke fuskanta su masu kiwon kifin zirga-zirgan zuwa kasuwa yayin yayin siyar da kifin, wasu akai kasuwa aje a dawo to duk dai irin haka to shi yasa yana da kyau kiwon kifi ka yi shi a gida ne in ka tabbatar kana da wuri inda zaka yi kiwo ba ruwanka da ƴan gulma ba ruwan ka ƴan sa ido kayi abunka cikin lafiya ka keɓe wuri musamman domin kiwo hakan yana da kyau gaskiya yana da kyau kayi kiwon kifi a gida ko ka keɓe wani gini na musamman kayi kuma a ce kifayen ka mu su ƙaton wuri in da zasu sakata su wala yawanci matsalan da aka fuskanta a kiwon kifi masu kiwon kifi kenan arewan nan

gaskiya yawancin yanda ake hanyoyin da ake bi a arewacin Nanjeriya a can arewacin Nanjeriya yawanci hanyoyin da a ke bi yayin kamo kifi suna da yawa yawanci ana amfani da wani dogon ƙarfe ƙarfe yayin kamo kifin yawanci ana amfani da gidan sauro net kenan yayin kamo kifi sa'annan yawanci ana amfani da umm wani dai injin ne inji ne na zamanance wanda turawa suka ƙirƙire shi ƴan kwan-kwan ma suna ƙirƙiran shi masu yin suna ƙirƙiran shi to yawanci gaskiya nan arewa an fi amfani da haka amma can kudu kaman jahar da ta fi kiwon kifi kaman inda ake samun kifi sosai kaman Niger kaman garin Niger da kuma River River da garin River an fi samun kiwon kifi sosai a nan ɓarayin dun a ƙasa Nanjeriya a wa'ennan ɓarayin aka fi samun yawan adadin masu kiwon kifi kuma kifi ya fi arha to ni dai abubuwan da na sani kenan ana amfani da shi yayin kiwon kifi su can da yake ba a can nike zaune ba ba zan iya bayanin yadda suke can kudu tunda ni ƴar arewa ce kudu ban san suna amfani da net da dai abubuwa da yawa yayin kamo kifi to a al'adance kenan wasu kuma yayin kamo kifi suna amfani da injin na zamani domin domin sauƙaƙa kiwon kamo kifin a sauƙaƙe ta hanya me kyau

yanda ake, yanda masu yanda masu ƙungiyan masu kiwon kifi Cross-river a jahar Cross-river suke aiki yanda suke ƙara ƙarfafa da tafiyar da kiwon kifi shine suna kula da kifin sosai a jahar sa'annan duk wani abu da ya dace ayi ma kifi wurin kiwo suna yi suna kula da kiwon sosai suna tsaftace su ana yawan canja musu ruwa ga riga-kafi da ake musu ana ana sa musu magunguna domin kare su daga kamuwa da cututtuka na yau da kullum sa'annan ana sarrafa shi gida-gida suna wasu a wurin kiwon kifin za'a ga ga wurin gasawa a gasa a sa a kwali a siyar sa'annan sa'annan akwai inda suke yankawa a siyar domin a dafa a ci a sarrafa wato sannan akwai inda ake saida soyayye amma masu yin bandan shi sun fi yawa domin adana shi da kuma inganta shi zuwa wani lokaci saboda yana daɗe wa sosai in akayi haka saboda haka yawanci a jahar River mazauna garin sun ɗauke shi kasuwanci me amfani sosai saboda wani shine ma sana'ar shi harda yake riƙe iyalan shi sana'an sun ɗauke shi da mahimmanci sosai ba kaman yanda sauran jahohin suka ɗauka sana'an kifi da mahimmanci ba saboda haka kiwo ne wanda Allah ya sa mai albarka

Yawanci abubuwan da ake amfani da shi a da um yayin kiwon kifi shi ne Yawanci an fi yin kiwon...Abubuwan da ake amfani da shi an fi yin shi a rafi sa'annan abubuwan da ake amfani da shi kamar su rafi tulu sa'annan da kuma ana haƙa rami a ajiye su, a zuba su domin kiwo. Saboda haka, yanzu ci gaba ne ya kawo aka koma ana sa su a ana musu mazubi domin killace su da kuma a musu kiwo mai amfani mai kyau wanda za su girma da kyau Yawanci kuma an fi kula da su yawanci Yawanci na da an fi kula da su sosai, sun fi lafiya. Ba kamar na yanzu ba saboda na yanzu ruwa an ɓata; komai sai an sa sinadari kashe cututtuka. Shi ya sa na da yawanci sun fi lafiya da kuma ƙarko. Ko yanzu, kifin kogi in ka ci ba ɗaya yake da na gida ba. saboda yadda aka yi kiwon. Wannan ruwa ne daga Allah shi kuma wancan ruwa ne wanda ake samo wasu kuma yawanci na kogi suna cin hakittun cikin kogin ba kamar na yanzu da ake cin kyamikal ba yawanci. Kamfanunnuka in suka saki ruwa marar kyau haka za a sako shi ya ɓata ruwan kogin, ya kai ga wasu kifayen duk sun mummutu. Haka! To abin da ke faruwa ke nan. Da, yawanci an fi iya kiwon kifi sosai an ci samun lafiya idan an ci ma gaskiya. Ba kamar na yanzu ba. Yand ake killace su ana ba su magungunan kyamikal abinci masu sinadarin cututtuka.

Abubuwan da ake samu kuma matsalolin da ake samu gaskiya a Najeriya yayin kiwon kifi in kiwon kifi ya yi yawa da kuma yadda ake sarrafa shi. Gaskiya ana samun matsala sosai. daga masu kiwon kifin. Suna yawan samun um gardama Suna yawan samun ce-ce-ku-ce a tsakaninsu in kiwon kifi ya yi yawa a ƙasar Najeriya. sa'annan sa'annan yawanci in suka yi yawa zai zama ita sana'ar ba wani riba ba albarka, kowa yana yi kawai, kowa yana yi. ba wani mai saye kawai sana'ar kuma duk ba wani ci gaba. Ba ci gaba, kawai dai yinta ake yi saboda sai dai mutum ya yi ba amma kawai yin sana'ar ake yi saboda ana ganin kiwo ne wanda yake inda aka ajiye shi sai dai kawai a ba shi abinci. Sa'annan sai kuma sanda za a canja masa. To ba ma yawanci ba, kowane mutum bai cika canja ruwa ba a kiwon. Wasu in suka sa ruwa sai ya yi kwanaki dalilin haka sai ka ga kifi suna mutuwa saboda ba su samun ruwa mai kyau. Ba su son ƙazanta, numfashinsu zai yi wani iri, har ya kai ga ya toshe. Saboda haka, matsalullukan da ake samu ke nan yayin kiwon kifi in ya yi yawa a Najeriya, ƙasar Najeriya. Sa'annan Idan muna yi, ya kamata mu dinga kulawa da a-kai a-kai saɓanin kuwa in ya yi yawa kiwon kifin, duk ba za a fita kan wannan ba Saboda haka sai ana yi ana kula da su a-ka a-kai domin kare su daga samun wasu cututtuka na yau da kullum.

Gaskiya yawanci, yanda nan, ƙasar Najeriya a nan suna kula da yadda um kiwon kifi yake wakana da yadda suke rage yawan kiwon kifi suna rage yadda zai cutar da l'umma musamman suna duba, suna kai-kawo wurin duba yanda ake kula, masu kula da tsaro na um koguna Ana yawan duba kogi domin sa ma...domin sa mai ƙwayoyin halitta domin kula da ruwa da kuma rage yaɗuwar cututtuka Yawanci, masu kula da, masu ba da tsaro na kiwon lafiya na mutum Ana zuwa a dudduba koguna kuma sannan ana rage masu kiwon kifi domin in suka yi yawa yana kai ga za su dinga cutar da al'umma matuƙa. Yawanci, yawanci a wurare daban-daban yawanci gwamnati tana sa a rage yawan kiwon kifi domin hana kamuwa da cututtuka na yau da kullum sa'annan domin kula da gwamnatin jihar tana ba su lasisi da kuma duba ruwan ruwa da yake gudana a koguna a dinga duba lafiyar ruwa ta hanyar kula da yanayin domin ana yawan sako ruwa daga um kamfanunnuka, ruwa marar kyau wanda aka gama amfani da shi yana kai ga ya ɓata kogi har ya kai ga ya kashe kifi Gwamnati tana ba da goyon baya sosai wajen wannan domin kare kai.

To, ta hanyar da ake samun gurɓataccen ruwa, da kuma canjin yanayi shi ne, sau da yawa ƙasashe akan tara datti bololi har ya kai ga wannan datti yana gangarawa yana ganagarawa yana shiga cikin kogi ya je ya ɓata kogin nan Su kuma halittun da suke cikin kogin nan za su kamu da wani cuta har ya kai ga su mutu ko kuma a tara datti a cikin unguwa a ƙona shi a cikin unguwa, wanda har yanayin unguwar ya fara sauyawa ya koma yana ba da wani yanayi wanda yana ba da wani an shaƙar wannan cutar wannan dattin da aka tara So, gaskiya ƙasar Niger dalilin da ya sa yanayin ruwa da kuma yanayin gurɓataccen iska shi ne kasancewa ana tara ana tara datti; a watsa datti a hanya dattin nan ya gangara ya yi ta shiga cikin ruwa, ya gurɓata musu ruwa Sa'annan kuma a ringa tara datti cikin unguwanni haka dattin nan ya taru, ya taru har ya kai ga wannan dattin ya ɓata wannan iskar unguwa, a koma ana shaƙar gurɓataccen iska kuma sa'annan a koma ana ana ruwan nan, dattin nan ya gangara cikin wannan kogin. Har ya kasance ya ɓata wannan ruwan kuma kifayen nan su samu wani cuta.

Gabatar da kiwon kifi a jahohia a jahohion arewacin nageriya na haifar da sauye sauye masu sauye sauye masu yawa a cikin al'uma al'ummomi yankin to wannan kiwo yana haifar da sauyoyi sauye masu yawa cikin a cikin al'umomi a cikin al'ummomi a yankin wannan sabon tsarin wannan sabon tsarin kiwo ya kawo ci gaba wannan kiwo tsarin kiwo ya kawo cigaba a fainnin atttalin arziki wato wannan kiwo wannan sana'a na kiwon kifi ehn ehn ya kawo yawan ci gaba a fannin tattalin arziki a arziki inda ya bada damar samun ayukanyi ga matasa da maza maza mazaunan mazaunan yanki kiwon kifi yana taimaka yana taimako wajen samar da abinci mai gina jiki wannan aiki ya samar da ayukan yi ga mata ga matasa ko kuma maza maza mzan yankin mazaunan yankin to kiwon kifi yana yana taimaka yana taimakawa wajen samar da abinci me gina jiki da kuma rage talauci cikin al'umman al'ummomin dake fama da rashin abinci

gabatar da gabatar da noman kifi a jahohin arewa yayi tasiri da yawa ga al'immomin yakin wannan yanki wannan yana kawo yana kawo sauye sauye sauye sauye da dama wanda ya hada da noman kifi noman kifi yana bada dama ga matasa da sauran mutane don samun ayukanyi ayukan yi saboda saboda saboda samar da aikinyi saboda wan saboda haka yana taimakawa wajen rage wajen rage wajen rage matsalar rashin aikin yi wato wannan kiwo yana rage matsalar rashin aikinyi a yankuna yana rage wannan matsalar aikin yi a yankuna to manoman kifi yana noman kifi yana kara noman kifi yana kara habaka tattalin zarziki a yanki saboda yana haifar da kari karin kudaden shiga daga daga sayarda kifi a kasuwanni ko kuma shigar ko kuma cikin gida

To um abin ƙungiyoyi, ƙungiyoyin al'umma a nageriya sun inganta ayukan, sun inganta ayukan kifin me dorewa ta ta hanyoyi daban-daban, ta hanyoyi daban daban. Wasu daga cikin wasu daga cikin hanyoyin nan sun haɗa da da ƙungiyoyi ƙungiyoyin ƙungiyoyin su na su na su na gudanar da takura da horo don ilimantar da kiwon kifin nan. Su na takura da horo su na takura da kuma horo don ilimantar da masu kwon masu kiwon kifi game da game da mahimmancin game da mahimmancin game da mahimmancin kiyaye game da mahimmancin kiyaye albarkacin alabarkacin ruwa. To su waɗannan ƙungiyoyi su na su na waɗannan ƙungiyoyi su na gudanar da takura kodan ilimantar da waɗannan waɗannan wadan ilimantar da masu waɗannan masu kiwon kifi game da mahimmancin kiyaye albarkatun ruwa da kuma amfani da dabara dabaru kuma wannan dabaru masu dorewa wajen kamun kifi.

gaskiya kifi ana kiwa tashi akai kamfanoni a sarrafa su a sasu a gwangwani haka ko nigeriya ko wannan jaha ita nigeriya tana bada gudummuwa ga kasashe da dama saboda wasu su kamar abincin su yake gaskiya kiwon kifi yana da ampani saboda akan kai kamfani a sarrafa shi kuma nige wannan jaha ta nigeriya tana bada tana bada goyon baya a kasa she a kasashe da kuma suna mika hannu ga gaskiya nigeriya suna wannan jaha ta nigeriya tana bada goyon bayanta dari bisa dari a cikin kasa she saboda samun abinci da kuma samun samun ma'aikata haka haka kuma suna su wayan nan me masu kiwon kifi suna kiwon kifi

? a yankuna a yankunan kifaye a yankunan kifaye akan ah ayanzu tsakkiyar nageriya da yankunan da yakunan da yankunan bakin teku kudu suna da banbance bambance masu masu yawa a yankunan tsakiya tsakiya ana samun ana samun aikin kifaye ah mafi yawanci mafi yawanci ah najeriya da yankunan da yankunan bakin teku tekun kudu suna da bambance bambance masu yawa a yankunan a yankunan tsakiya ana samun ana samun aikin aikin kifaye a konguna da sakkuna ana samunsu a yankuna da kuma sakkuna inda masu ruwa ke inda inda masu wadannan masu masu ruwa masu ruwa ke amfani da suke amfani da dabaru dabaru na dabaru na suna amfani da wasu dabaru nasu na irin suna amfani da dabaru nasu na gargajiya na gargajiya wajen kama kifi suna amfani da dabaru na gargajiya wajen kama kifi kamar amfani da da ra da da ramuta da tsakkunan ruwa

to manufar gwamnati suna da matukar tasiri wajen bunkasa da kuma dorewar manoman kifi a najeriya to manufar gwamnati anan shine yana da matukar tasiri wajen bunkasa da kuma dorewar manoma a wannan jaha tamu ta najeriya gwamnati gwamnati na iya gwamnati na iya taimakawa gwamnati na iya taimakawa ta hanyar samar da tsare tsare to gwamnati tana tana gwamnati tana iya taimakawa ta hanyar samar da wadan su tsare tsare da suka shafi da suka shafi tsarin tsarin kudade kamar kayakyakin aiki kayayyakin aiki da horo da horo ga manoman kifi to ga noma ga horo ga manoman kifi a haka kuma ta haihu ta hanyar samar da dokoki da da kuma inganta tsarin kasuwanci

halayen yin haihuwa na nau'in na nau'in lafiya na ma bambanta cikin koguna a najeriya daban daban to wanna bambanci yana shafar yanayin ruwa wato wanna bambanci na nau'in haihuwa yana shafar uhmm yana shafar yanayin ruwa dumi da sauran da sauran abubuwa dake cikin kogi to wannan yanayi wannan yanayi wannan yanayi yana yana shafar ruwa da dumi da kuma da sauran abubuwa fake cikin kogi misali talafiya tana iya yin tana iya yin zaman aure da haihuwa a cikin ruwan zafi ko kuma cikin ruwan dake aduke da sinadarai musamman kamar uhmm musamman kamar yarda ake to ita wannan kifi talafiya na iya yin zaman aure tana iya yin zaman aure da haihuwa cikin ruwa cikin ruwan zafi ruwan zafi ko kuma ko kuma a cikin ko kuma a cikin ruwan dake dauke da wasu sinadarai musamman kamar yadda ake samu a cikin wasu koguna ah wannan kasa tamu ta nageriya

Chanjin zafin ruwa cikin jahohin najeriya yana da tasiri mai yawa kan halayen kifi halayen haihuwar kifi lokacin da zafin ruwa ya tashi koya koya sauka yana shafar yanayin da kifaye ke bukata don yin daukakar su toh kifaye kifaye kifaye wani lokacin idan ruwa yayi zafi suna bukatar wanan yanayi domin yin daukakan su kifaye suna bukatar yanayi mai kyau wanda wanda wanda yawanci yana yana yana danganta da zafi yanayin zafi zafin ruwa don yin haihuwa da zurfafa idan zasuyi idan idan zafin ruwa yayi yayi yawa ko yayi ko yaki kasa da yadda ake bukata zai iya zai iya kawo zai iya kawo zai iya kawo cikas ga samuwar kifi musamman ma ga nau'ikan dake bukatar ruwa mai sanyi ko ruwa mai zafi don daukakar su

Toh gaskiya mafi yawanci masu kiwon shanaye in sun san me sukeyi ta yadda zasu kulada wannan shanayenbnan shine ta hanyar kulada me zasuci idan suka fita dasu su san irin ciyayin da zasuci zasu dinga dubawa su dinga bubbuda cikin ciyayin nan saboda karya musu adda wani abu ya taba lafiyarsu kuma sukan kulada abincin su da kuma ruwansu sukan kula dasu yayin wasu ma basa bacci dadaddare saboda kar wani abu yazo ya taba lafiyan wayannan shanaye sukan kula dasu sosai sukan basu kariya akai akai yayin fita dasu insuka je wurin cin ciyayi akwai wanda ze dinga kula dasu ta gaba da ta baya tun wa’ayan nan shanayen sunada yawaba mafi yawanci fulani sun san yadda zasu kiwata wannan shanu su tsare musu lafiyarsu ta yadda zasu samu kariya me kyau ta yadda wani abu baze sameshiba samesuba saboda sun maida wannan kiwon kamar al'adarsu sun san yadda zasuyi ta wuce kula akansu saboda kar wani mugun abu ya samesu